kuni minenna gallanni mineeti yinannihu minenna gallanni mine yinannihu manchu beeti galanno mine ikkino daafira kuni minunna gallanni mineeti yinannihu ane lowonta asse baxisie

tini la'neemmoti murote murote yaa babbaxitino horo uuyiitanno machu beetira ikko saadate babbaxitinno horo uuyiitanno muro ikkitinno daafira lowo geeshasha assite baxissanno.

kuni sumudaho yinannihu hee'noyiiwa kulannoha ikkanna kuni sumudaho yinanni lowo geeshsha asse baxisanno daafira lowo geeshsha asse baxisie.

Tini la'neemmoti murotenna laalote yinannite tini muronna laalo manchu beetira babbaxitino horo uyitannota ikkitino daafira tini muronna laalo lowo geeshsha assite baxissue

Kuni boharanni mereersha ikkanna ,kuni boharanni mereershati yinnanni ,babbaxino manni ofolle bohaarrano mereersha ikkino daafira kuni bohaaranni mereershati yannannihu lowo garinni baxisano

Haranna daa"atanna daramate yaa haranna daa"atanna daramate yinannita harate yinannita dibaxisannoe daa"atate yinannita baxisannoe daramate yinannita maganu abboonkena lowonta asse waajjishannoe

Haranna daa"attanna darama yaa, ha'rate yinnannitta horontayi dibaxisanoe daa"attate yinnannitta lowontanni asse baxisanoe, daramate yinnannitta Maganu abbonke, lowo geeshsha asse waajishshanoe".

Kuni la'neemmohu tuqu xaadooti yaa tuqu xaadooshshe yaa babbaxxino manni gamba yee hasaawanno hasaawo ikkino daafira kuni tuqu xaadooshsheeti yinannihu lowo geeshsha asse baxisannoho

Kuni la'neemmohu borrote uduuneti yinnanniho, kuni borrote uduuni babbaxitino borro tsanifanniricho ikkino daafira kunni borrote uduuni lowo geeshsha asse baxisanoe".

Kuni la'neemmohu mininna biirote uduuneti yinnannihu kuni mininna biirote uduunichoti yaa manchu beetti horonsiranorichoti ikkino daafira babbaxeyo looso loonsanniha ikkino daafira kuni mini biiro uduunichoti yinnannihu lowo geeshsha asse baxisie

Tini supperi maarkeettete mirteeti yinanniti tini supperi maarkeette jawu daddali giddoseenni noo daafira tini supperi maarkeettete yinanniti lowo geesha assite baxissanno'e